Abezempilakahle umhlaba wonke, bakhangele ukuphathwa ngokulinganayo kokuphila kuhle kwabantu ezindaweni ezitshiyeyo lasemazweni atshiyeneyo umhlaba wonke jikelele.

Kulezi insuku omama sebehamba emasimini bethwele omakhalekhukhwini ukuze bengaze bakhuthwa yizinto ngesikhathi beselula amaqolo bayawadobha omakhalemakhukhwini bavule bakhangele okwenzakalayo.

Minengi imitshina esetshenziswayo lezinsuku enjengama khompuyutha okugcina imililingwana yezigulane. Izikali zokuthatha izisindo, ama tiroli okufuqa imithi. Konke lokhu kuyasiza ekuncediseni izigulane.

Minengi imisebenzi yamabhawudo ,amabhawudo ayimihlobo etshiyeneyo. Omakhanika bayakwazi ukuwasebenzisa ngendlela eyiyo eqondileyo .Ungawasebenzisa kubi alakho ukukulimaza.

Minengi imithi etholakalayo esiza abantu eminengi uyibhalelwa ezibhendlela njalo uyithole khona eminye njalo uyithola kubodokotela abasebenza bezimele bakubhalele ubusuhamba uyeyithenga ezitolo ezithengisa imithi.

Abezempilakahle bayathatha isikhathi sabo bebhoda belimukisa ngemikhuhlane evame ukuhlasela abantu ezindaweni ezitshiyeneyo langezikhathi ezitshiyeneyo ukuze abantu bakwazi ukuzivikela kuleyo mikhuhlane.

Ziyimpilo izihlahla ziyasinika umoya esiwu phefumulayo, izithelo ziyasibambela njalo umhlabathi ukuze unga gugudeki asizigcinenini kuhle ukuze impilo yethu ibenhle. Imthunzi siyithola ezihlahleni, amaplanka siwathola ezihlahleni njalo.